Omo, for many traditional today especially places like Yoruba land Igbo land and or even Niger Delta festival, dey very very important and dem get very strong cultural and spiritual meanings. but the kind role wey person go play for the festival go depend whether de person don enter de de tradition finish or de person never enter and people wey be sey dey are not initiated dey are de people wey be sey dem go go to de festival dey no go dey no go take part maybe dey are de one that will carry de clothes to like agungun na dem go carry de clothes if agungun masquerade na then go carry am no be like that but people wey be sey dey don dey initiated to de festival na den go go go through out na dem go wear de masquerade clothes na dem go go through all de rites dey are going to do and all those secret secret teachings. All those people don Sabi am and na dem go full all what dem dey do for that festival that time for example na all this Oro now na all this masquerade wey be sey dey don dey initiated and all de secret about everything all those people don know but people wey be sey dey are not initiated na dem e go entertain because na dem go dey clap for crowd crowd na dem go plenty pass because dem go come dem wan share those people dey come dey na dem go even spend money dem go spray money dem go dance eh dem go even use their phone record wetin dem dey see na dem dey help add life to all those all all de whole festival na dem dey add life to it apart from that sef na all those people wey be sey dey no dey initiated na dem go dress well dem go dress well because dem go cook all their traditional food na dem go even sell things because people wey dey initiated no be dem go sell something na people wey be sey dem no be part of dem na dem go sell something dem go even help spread am across shore because if dem go here today now dem go use their phone to do video dey dey for post am online and if people see this thing online dey um this culture this thing na so all this people wey be sey dey no dey initiated na so dem dey do and na even dem go even support all those people by selling all this materials or anything dey need dey are de one wey be sey dem go cook na dem go clean na dem go help dem organise all this their chair na dem go clean table na dem go carry canopy up and down na even dem dem dey back bone way be say dem dey make sure sey all this things e run smoothly no wahala go happen na even dem go even because dem no fit enter all this their secret this thing but for de general celebration dem be number one for there because na dem dem d go make sure sey dey enjoy everything wey dey happen and all this thing na dem dey learn new new things Because people wey be sey e never go some some where like that before if e see that thing e go be um this culture is very nice e go learn new new things e go that one sef go add to wetin e don know before with that sef all this people gan dey respect wey dey get for culture sef e go big pass de one wey dey don know before and all this tourist wey be sey dem go come from other country come watch wetin dey happen for that area so na dem go promote culture if dem go back to their country now dem go tell their fellow people sey um this country wey I go na so so thing I saw oo like that sef dem dey promote culture and dem fit write article sef about everything make dem post the video online or even talk about am on radio and all this small small children and all this young young people sef because all those small small children dem never enter all this their secret this thing dem never get initiated so na dem you go see dem dey go dy parade up and down na dem go dey go up and down dey go wear all this their costumes dey always wear and that very early like this all those small small children dey don dey go up and down dey don dey happen because dem know sey ah wetin dey sup today no be small thing so even even even though dey no even initiate dem dem go make sure sey dem okay vital role for the festival because na because of all this people na dem all those people wey be sey dey don dey initiated na because of dem dem dey do am Because if dem forget their culture now e no good if dey bring their culture out now all those people we be sey all this people dey never dey initiated dey go learn alot of things and by that sef their culture is promoting na so we dey see am for this country wey we sey we dey because if you go one place now you see another culture you be like um I gbadun this culture na so e dey be na why people wey be sey dey no dey initiated dem dey help the festival because without those people wey be sey dey no dey initiated festival no fit sweet oh rara at all.

My brother my sister for our own side of marriage no be only man and woman mata o na de whole family mata because if you wan know pesin you must check de family well well to know maybe de person maybe your pikin maybe na your daughter or your son e fit marry inside that family person must make investigation full investigation person must do am very well make you dig am well well before you allow any pikin go enter another person family because if person wan bring one girl or one boy come house now dem go first ask sey de mama de papa wetin be their surname wetin dem dey do wey dem come from any small information wey dem go like this wey dem get from de de person maybe maybe na husband or wife de person bring come house dem go de parent sef go go outside go make their findings dem go know maybe this family maybe dem get one bad record or maybe dem dey do juju or one madness dey run abi one sickness dey run for their family because if dem hear sey something like that dey happen for their family dem go make sure sey um the marriage no fit take place dem go scatter everything and if dem see sey um one sickness um dem go talk sey no oo dey can not allow o because if de pikin wey dey born if e go inherit de sickness nko dem go dey spend money ontop am so de family no go gree make their pikin marry such family na why dem go even go to church mosque go check sey abeg this family how e be oo dem go check everything even their reputation sef dem go check too all this family hope sey no be wrong family wey dem dey fight up and down hope no be sey their reputation no good for for people maybe if dem see this family um na this family oo you wan marry no dem no go allow maybe if na a girl e fine a girl or a boy dem no fit oo because if de family get bad characters now de other family dem go reject de marriage because dem no want make their son abi their daughter go marry one yeye family like that infact sef some people go talk sey hope de class of that family hope it is not lower than our own class oo because even for example now maybe de person family dey de wife family now na one average family e go bring one boy wey be sey e their own class sef e dey lower to their own another family go talk sey abeg we no want something like that ok na one family wey even sey their own family higher than our own na wetin you go bring come house be that oh dem go tell de pikin well well dem go check if de family get good job house land or even car sef some family go check everything because dem go make sure sey if dem check am now if de daughter now if e marry inside that type of family hop hunger no go kill their daughter abi hope no be sey na hunger go pursue de daughter go outside na wetin some family go check be that o and some family be this dem go check if de husband dey fertile or de wife if dem see sey um na why dem go take their daughter or their son make dem go to hospital make dem go check abeg wetin dey do you for body make you know now if dem find out sey something dey do de um de girl or de boy dem go quickly know end de relationship na why some family go make sure sey make dem go hospital if dem see that um de de boy no de um is infertile dem go end of dem know sey de girl no fit born um no oh their generation no fit end like that oh. dem go dem go cancel de marriage na something wey some people dey do and if another family dem go check sey um hope This family no get one generational curse or maybe dey don dem dey fight for one land or dem don kill their self before or any thing wey de village people talk sey um if dey ask their village people now and de village people talk sey na so so things dey happen for that family oh such parent dey no go allow their daughter abi their son make im marry into that family because if dem go wake up hear sey maybe their daughter abi their son don kpai one time that one don go be that oh. na why dem go make sure sey dey check everything very well and after all this things now de family dem go do de investigation well well and dey go check okay make we sit down and talk okay everything don clear now. Im go support dem if dey see any red flag dem go cancel de wedding but if dey see that de love strong well well but dem go talk sey no be love mata be this oh if dem make all their findings and dem see sey um dem no fit dey compatible dem no fit do marriage make dem clear make dem scatter everything no be by marriage o so na why people dey always do their findings to be sure sey wetin dey wan do were dey one enter na good place.

Omo that crying wey be sey some bride dey lways cry no be for play oo because even though marriage na wedding na one happy moment but sometimes e dey get as e be because na mixed feelings those bride dey get because na both joy and deep down na emotional pain all those bride dey get because when person see bride wey be sey dey cry because as she dey waka comot from her papa compound, e get plenty meaning and emotions wey be sey wey dey involve because de first biggest reason why bride dey cry be sey if because de house wey be sey she dey till she small just one day like that she go just comot She go leave there because her mama na her first friend wey she gets and her papa na de first person wey be sey e dey provide for her but and her siblings first sef wey be sey she dey see every day she go talk say ah so I go leave all those pipu go start another family na all these things dey make bride cry oh. And some parts sef some bride sef maybe from one Igbo abi Yoruba or any other culture like that once de woman once she don marry like that she no belong to her papa house again so and she don dey because she don dey part of another family so all those thing sef bride sef if she think am she go burst tears o because she go think sey um so I no go see all this pipu wey be sey I dey. leave with I no go see dem again or make she come back here because na her husband house she dey go and na her new home be that so and that kind of person just think about that thing that one sef go allow de bride dey cry and some pipu like this some bride dem go think sey ah, de new place I dey go now I go dey see new new new new new new new faces wey be sey she no know before. how she go do how she go behave there all those things sef if bride think about that thing sef she go cry because and also bride sef if dey think about de memories wey she gets for her papa house um. Omo all de room wey she decorate maybe if de papa gets one mango tree for house or maybe she go dey climb de mango tree so she go dey look de mango. um omo I don dey leave this mango tree Ike that oh. all those thing sef de bride sef she go burst tears that day but na happy tears oo because na emotion cause am and sometimes like this during de marriage like that if de parent don dey pray for de um bride dem go advice am make she do better things o make she be good person o for de husband house wey she dey go if she dey hear all those things sef she go dey think sey um so I don dey leave this papa and mama um Omo that thing sef tears go commot from de bride eyes even de parents wey be sey dem dey pray sef their voice sef go dey shake de parent sef dem go dey cry because dem know sey um when dem go see their pikin again all those things na why bride dey cry and de bride sef go think sey um okay if na de maybe na one family house de husband wan marry de bride go de bride go think sey um how I go behave in this place now because de papa house wey she dey na any how she dey do in her papa house but de new place wey she dey go now how she go take Caution herself how she go do na all those things that bride go dey reason so tey she go dey cry na why de bride go make sure sey okay that's some bride sef go talk at maybe before de marriage dem go talk sey um dem no go cry oo but make de marriage time reach na there you go see wey be sey na dem go first burst tears dey cry but wetin de bride go do no how no how nothing de bride go fit do because na she talk sey okay she don ready now she ready now she dey cry sey she no wan go again e no dey possible because dem talk sey When de husband and wife join together together no man can put apart o dem don become one one be that anywhere de husband go make de wife dey follow am go na so e be and um de bride like this maybe for example maybe de husb de Father maybe de papa dey Lagos were dem dey carry de bride go na one far place maybe na one Hausa land dem dey carry de bride go e no easy make de bride come dey look de papa every week na e no easy and if dem talk sey okay phone don dey dem go dey do video call e no e no go sweet like sey okay make I see my papa if de bride sef think about all this things sef tears sef wey go wey go comot for de bride eyes no be small tears oo water go water go full her face so if de bride don think about everything wey she dey enjoy for her papa house she go think sey um I no go enjoy all this kind things for my husband house oh everything dey cause tears na why bride dey cry oh.

This one na one serious cultural belief and all this spiritual questions wey you dey ask so because Yoruba people with culture na five and six and dey no dey wait for anything dem go make sure say dem do their things with anything wey concern all those their spiritual something so dem no go carry any way Yoruba people e get plenty meaning wey be say if dem wan do something like this dem go first go check make dem do am or make dem no do am and Yoruba people believe say number get spiritual meanings and for their own male children own dem believe say na on the ninth day dem go carry all this comple ten ess this strength and na that ninth day dem go all this destiny wey dem suppose get dem go don get am so na why Yoruba people dem go wait till the ninth day to confirm maybe this the child go strong and e go stay so e no be say dey just dey delay for nothing oo dem go first check everything and in olden days like this all this infant now infant death common well well because medicine and hospital e no strong like that for olden days but Yoruba people dem wise na so dem go wait till the ninth day if dem wait maybe the child go die or e go make am e go survive am so dem go stay make the make dem look at the child um health very well say okay shey this pikin go survive because anything if dem see that okay e don pass the five maybe e don pass like five days okay dem go see say e don pass all that fragile stage so on the ninth day dem go name the pikin dem go come give am one official name wey be say everybody go dey call am and in some part like this dem no dey name boys and girls on the same day oo maybe if dem born twins now na boy dem go name in the ninth day but if na girl na in the seventh day dem go name am because dem believe say boy go get more strength than the girl because girls wey dey this world now dem go grow fast but boys now na dem go go jam all this ozuo so na boys go do am do dem go make sure say all this boys make dem give dem extra two days for dem to be strong and if na all this family matter maybe for preparation maybe dem no get money before dem go dem dey like between the first week sha dem go make sure dem don hustle for money wey dem go use do all the necessary things wey dem wan buy maybe if dem wan invite person for the naming dem go collect chair dem go rent all this canopy dem go cook dem go arrange clothe na because people wey dem invite no fit just come and go like that because na during that time dem go find money if dem no get money before some Yoruba sef dem go go ifa place or babalawo place or prophet or imam make check the child destiny for the name wey dem go name am um the naming ceremony na all that thing all the Yoruba people go do and on the ninth day like day naming ceremony no just mean say na just the name oo dem believe say na one spiritual blessing and all this elders go gather dem go pray for the baby dem go call down all this blessings and say good good wishes de name be like all this spiritual steel pot dem go believe say any name wey get power as the name dem go name the make pikin and na during that naming ceremony the parent go make everybody see the pikin face because dem no go show the pikin face before the ninth day oo dem go make sure say na during that ceremony dem go show the pikin face for plenty people wey be say dem invite come so different culture different different culture different meanings wey Yoruba get e plenty na why dem dey wait for the ninth day make dem name their pikin and even today sef people still dey give um name dem no dey give pikin name quickly oo dem go wait for maybe all this hospital documents birth certificate everything and if dem dey do other things sef within a week dem don finish am so before the ninth day dem don Collect wetin dey wan collect from hospital dem don collect everything so dem go do child name on the ninth day if na boy na so Yoruba people dey do

Yes oh strike dey serve plenty purpose for all this civil servant because especially this country wey we dey this Nigeria wey we dey so anywhere wey government no do wey dem no value theirs worker welfare workers go make sure say dem go on strike if dem no break down like that government no go know say okay na true the workers dey serious because strike na one biggest weapon wey be say workers dey use dem go show say no dem no dey happy with the way all this government all their employer dem dey treat treat dem and wen civil servant like that wen dey start maybe all this civil servant like teacher all this nurse all this doctor or people wey be say na government workers if dem see ah government no treat dem very well dem go go on strike and if dem go on and if dem pass one message say okay we wey be say we be civil servant let’s go on strike all of dem go join hand dem go go on strike and if government see say ah na wetin wan happen be that government go make sure say ahah no oo make dem make we find wetin dem go use stop that thing so anything wey be say the workers dey ask for government go make sure say dem do am for dem because let’s say person wey be say e go go work from Monday to Friday and na e still dey suffer because government no pay salary how will they even pay their own children school fees e no dey how dem go pay house rent dem no get money sometimes sef government go owe dem three months salary dem no go pay dem how dem wan survive but if dem don hear say ah make we do strike jare all those workers wey be say government no pay their money for three months dem go quickly join hands make dem do wetin dem wan do because if if na better salary dem dey ask for before because of strike now government dem go see say okay dem go pay dem and make e no show for all this our economic because if price and f things now e don go up now how workers take say dey say government never pay dem money how dem wan survive e no dey possible na so workers dem go just stop working dem go talk say ah we we don go on strike oh as far as say you no pay us money how we go make okay dey can even say that okay you no pay us money money wey be say I go use enter transport come work sef nko e no dey so if dem hear say any strike wan happen Ike that dem go go join hand oh because some civil servant sef apart from salary salary sef dem dey work under poor condition because for where dem dey work no light no tools wey dem dem go use no better chair sef no material wey be say dem go use work with but if dem don here say AHH make we make strike happen dem go quickly put hand talk say ah because strike sef e go help dem demand for better environment wey dem need apart from salary strike all this strike sef e go help dem dem go ask for better things say ah na because of so so so things we go on strike oo government go make sure say dem do it oh and all this civil servant too dem go make sure say dem get their respect from that their strike because government go dey use dem anyhow dem no go erm recognise dem for public but with that strike government go make sure say yes dem do something sometimes sef maybe government go carry one law wey be say e no favour worker the workers hmm if dem don pick up strike so if dem strike like that government dem go make sure say dem withdraw withdraw the law wey be say dem bring down dem go quickly comot am away but make we no lie oh this strike wey dem dey do e get both negative and positive side of sides side oo because the strike wey dem do na awareness make the government see dem and e dey put pressure for government so if dem do like that government go quick do wetin dem want and that strike sef go make all those workers all those civil servants make dem dey in unity make dem be one but sometimes like this that strike e go affect plenty things wey be say we wey be say we no be government workers sef e go affect us for example if it’s all Thai ASUU dis thing and all this lecturers dem don go strike students wey dey school e go affect dem na why strike e get positive side and e get negative side so bit na the positive side gangan we wan dey look at because if civil servant now if government no do dem better dem go suffer and the sufferness now na our head e go later pour to but that strike w dey help dem o e dey help dem because government go lis ten to their voice

Happiness na serious Something oh because e no just be say person dey smile or dey laugh anyhow e deep pass all that one because e be like fuel wey go give you we go give person idea to waka go hard life challenges without giving up because if you get it you get um happiness any challenge wey you face you go overcome come am come am happiness like this e go boost person mental strength because wen person dey happy even if small or small thing like this e go clear your head because you dey happy because life gets as e be oh and wahala dey everywhere no money family pressure school fees sickness all things na challenges wey we dey face oo but if person get happiness person de joy wey dey inside person sef person no go think about that thing na beta beta things person go dey think e fit plan well sef if e dey happy because e get joy person go plan everything well but e dey hard to reason solutions wen someone dey sad or depressed but wetin person go do happiness matas oh because happiness is like a light wey be say e go shine for dark place if you get problem like this but you get joy just dey maintain that lane dey go like that e no mean say maybe de problem don go rara no be like that but e dey help person e dey help person brain dey active and e go calm person down sef infact sef happiness go improve person health oh because if person go dey reason wetin dem dey pass through de person health sef go reduce example if person get all this high blood pressure e go dey think about wetin e go do and e no get happiness that one sef e go even make de eye blood pressure self high pass normal thing so if e good make person dey happy so because when dey do that research all this their research now dem see say happiness mata oo if person dey happy e go even live longer than normal sef e go dey healthy and de happiness wey you happy sef you go dey produce all those good good chemicals wey dey person body so if you get problem but you dey happy you no go if e no affect your health you self go dey sleep beta sleep de sleep wey you sef go sleep you sef go gbadun am you no know say hmm no be like this ok so and happiness no be say everything maybe de person problem don end e don finish no be like that e fit be maybe de person no get big job oo but e dey enjoy time with him friend or family and e dey do wetin e like if person dey do wetin hin like e no go think about wetin e dey go through so all this small small things dey give person um joy so person go dey happy e go get strong moral sef wey be say anything wey wan come sef e no go think about am na that happiness wey dey him mind na that happiness dey control am e no go allow anything make e scatter anything and maybe person dey inside relationship like that too na happiness go allow person maybe de relationship no dey go well again oo if person sha dey happy say okay make I sha dey happy even tho de relationship no dey go well again if person no think about am just forget about it everything go set and if everything don set like that all this your problem wey you dey face sef person go over overcome it infact happiness dey always open opportunities oo because if dem see say um this your facial expressions sef e good oo um opportunity sef go come ah I like how you smile come I get one job for you if that one sef happiness sef e go happen beta doors for you um person self can even tell you say and I love your spirit oo like that sef beta things done enter be that oo so if person dey frown and or e dey carry your problem for head and people go dey happy um this one wey be say because of her problem see how she do face make she no go affect me oo people sef go dey run comot for person so e good make person dey cover him problem with joy make e no show for your face dey smile dey laugh with any people wey you see e get why because e go you sef your health um your health sef e go dey kampe no problem nothing nothing so e good make person dey laugh because happiness e can overcome alot of things wey person dey face for this life

If we look love today, love na like cement wey dey hold relationship together nor just mean just mention say [um maybe na one butterfly for belle but love na serious tool wey be say e dey help pipu. If na husband and wife, na boyfriend and girlfriend or even family and friend love na love wey dey among dem go allow dem stay together in good and bad terms oh, because if love nor dey among dem e go get as e be oh, because love dey always build trust and one of de first benefits love is it be say e dey help pipu build trust. If person love someone genuinely like dis e nor go suspect sey ok de person do anyhow or go dey believe sey e dey act right even wen e nor dey around. Na all those things person go dey do if love dey among dem and de trust wey dey among dem self go big well well, because e sure for de person sey um because of de love wey dey between both of dem, dem nor go try anything, dem nor go break each other heart um. If they be husband and wife abi na one man wey love one woman, if de love wey dey among dem strong well well um, anything wey de person dey fear about de person maybe na rumor sey um maybe de person dey shit on dis thing but de love wey dey among dem nor go believe wetin pipu go talk dey talk or gossip about de person and na dis same love if person ask someone for forgiveness, maybe you offend de person and de person ask ask for forgiveness na dis same love you go use forgive de person, because dis world um wey we dey relationship nor dey perfect so and pipu dey always argue, go always offend each other even we go dey fight self sometimes, but because of de love wey dey among us if de person ask sey um my dear abeg nor vex o, because of dat love you go forgive de person, de person de go fit turn out to um wetin you do dat time self I nor like am like am um abeg nor try am again de person go answer so de person nor go try am again. Because love wey person dey see e pass wetin dis thing um, so na dat love go pay bring peace to both of dem and without love now small quarrel fit turn to big fight um because if dem nor get love among their self before and one small little argument go sop like dat everything go scatter. So so na dis love go reduce all dis pride, na dis same love go in dey go make person wey be sey e get anger issue before but because e kon e don see person wey e love well well de anger issue self go reduce because of im love and na dis same love self go allow dem settle any matter quickly quick quickly o because dat love and na dis same love self go promote patience and understanding, because in a relationship if understanding nor dey problem go dey. Na love go allow dat relationship last and de same love go allow de person get patience because if anything sop now na love go calm everything down. If you love de person truly love go solve everything because person fit get bad character before but because he don see person wey he love de person go change im character. So if person dey try if person dey support am, so all those thing, e go reduce any complain or make e reduce any misunderstanding wey go dey among dem. So na dis love dey always help pipu wey e be sey dem come from different background, if dem don love their self like dis dem go understand their self. So and love dey love again self dey always encourage all dis a lot of things um, because person though relationship nor dey sweet like dat um but if na only one person person dey show love to, person self go happy because comfort go dey among dem and your partner self go gbadu you. So na all dis thing love dey bring um, in fact if de person wey you love self nor dey within your within your area but de love strong well well e good because you go trust trust de person. So na all dis type thing all dis kind thing dey always encourage pipu make love and love self dey always communicate because na de love wey dey within yourself, you go dey talk um talk o, you go dey happy, love self go support you e go dey give you joy because um na dis same love go self dey promote loyalty among pipu but if person nor love person how you want take get you want be loyal to de person, e nor dey possible but e good make person get love, e good well well.

Dis kweshon dey important because community na de foundation of every society [um because if everybody for one area if na small, so better de place wey dem live e good well well because life self go sort for all of dem and development nor b for only our government na for everybody both me everybody wey dey de community, because if maybe on Saturday now dem talk say ok sanitation dey make all of us gather come outside as one person as one hand make we put hand together make we clear de street, because dirty wey dey street self dey cause sickness, e dey cause maybe sickness like all dis malaria, typhoid, cholera maybe you nor clean your gutter now if and water dey there mosquito go plenty for there and if mosquito don carry disease now e come your body, if mosquito bite you dat one now you go carry malaria straight. So if person dey help community with dey put hand together dey clean community e good well well and we dey tell all dis small small children make dem nor dey throw nylon anywhere anyhow on de floor. Even if us self make we carry broom make we sweep de front of our house dat one too dey help de community be dat or we see any plastic wey be say e nor dey useful, now a days self plastic self dem dey sell am. If you see plastic pick am store am one place, if you see all dis mallam if you sell am you self dey go get money for hand. So e good make we dey sweep our house very well our our compound make we dey sweep everything and also self education self na one strong tool for development o, because if person teach um all dis our children for free um volunteer teach dem for free, dem go learn a lot of de things maybe with book or uniform or pen all dis things go help dem, dat one self go even make community develop and if person help pikin wey nor get school fees and you you see say ok you you get money wey you fit sponsor wey you fit drop for de pikin, e good well well. So all dis thing self e go help de pikin make um e dey go school, because e don see person wey go dey help am. So all dis thing now na good thing, maybe if na tailor self maybe na for village or anywhere self you con say um dis pikin family dem dey strug struggle um, as dem dey struggle see money buy uniform now you be tailor, you fit tell dem make dem bring de cloth, you fit sew am for free, by doing dat self you dey help community be dat o, because dis world wey we dey so a lot of things you must help all of all of us anybody wey you think sey see sey e dey in need make we help dem and all dis empowerment all dis empowerment for women and youth self everything na for de help of de community government dey do am. If dem bring dis thing now maybe for hospital now, money wey you go use there e cost but if dem bring other things come community now e go help pipu, pipu go go, if dem hear say na for free pipu go want go dem go go, dat one self e go help dem, de dey fit give dem medicine, sef drug for free for there. So all dat thing too e dey promote community development of de community and e good make we dey support anything community. Maybe end of month dem talk say CDA meeting dey make we nor sidan for our house, if we nor go out make we go, CDA meeting e good well well make we dey go CDA meeting. So pipu self dem go know wetin dey sop for de community and pipu wey get money well well sef fit build library for one village or anywhere wey be sey dem say ok all dis student dem go need am make dem build make dem change their building their school building everything if dem change am self student self go dey happy, dem go dey happy say um me I want go school today um my school don change, all dis student dem go dey happy. So free clinic too everything make person dey do am. So all dis monetary, all dis role modeling, because young pipu dem dey look at older older pipu, so if you behave well now thief self nor go dey one community, wen you see dat ok you train your pikin well before you can say all dis bad bad boys all dis bad bad girls e go tey, na why we dey always make sure sey make parents dey teach their children very well before dem grow, because if dem don grow finish now dem nor fit dey bend dem because fish wey don dry you nor go fit dey bend am again e go break, So before dem grow pass de age wey dem fit lis ten make dem lis ten, because if dem lis ten now e go dey e go help community because bad pipu nor dey plenty for de community. So na so e be o.

Dis one na true talk um, because dis life wey we be e nor be smooth road, so sometimes e go sweet sometimes e nor go sweet e go rough wey e be sey as human being self you go you nor fit walk de journey of life alone. So wen wahala or problem go show face like dis na de pipu wey e be sey dem close to us maybe family and friend, na dem we go hold make dem help us make dem guide guide us. Sometimes self um dem go carry us nor fit move again um na dat family and friend go help us um. So one of de biggest help like dis wey person fit get from family or friend na emotional support um, because wen something bad happen like dat maybe person loss job um or heartbreak or sickness na de pipu wey close to you go advise you, go cheer you up, then dem go tell you say make you loosen up dat e go better. So if na person mama dem fit hug person if dem um wen person dey cry sey um make you nor cry um and if na your friend na e fit follow you go one corner make you talk your mind, anything wey dey your mind talk am out now make we hear, na all dis things friend go check. If na siblings self dem go check you everyday say um how far o wetin dey do you, wein dey sop um na all dis kind thing e dey happen and also to dey beg self e nor easy but wen person force you into tight corner na family and friends e go meet because de dey life saver, so na dem we go meet make dem help us maybe our rent don due, e don expire make we run go meet dem make dem help us or maybe our child dey sick or we fit meet our friend make dem help us do quick transfer, make we promise dem sey if dem don pay us our salary we go do everything. So we go pay everything, na all dis kind thing if we go meet friend or family dem go help us o and sometime self if money nor fit solve everything, advice dey very very important anybody you see wey be sey e fit give you advice collect am, because e good e go even help you in some ways. So dat time self advice from anybody wey care for you go save you from any wrong decision na so e be. So because person wey older than us, e fit tell us wetin e nor good so e go answer dem, because e nor go want put our hand for wetin nor concern us and physical self e dey very important because not just anybody can go anywhere so because if dem come physically e go help you say for you to be able to come we are happy, na all dis thing person dey dey do maybe person go fall sick now and you tell de person officer I am not feeling fine o na why I nor come. So if person hear dat one person go dey check up on you say um how far wetin do you, na all dis things person go dey do. So e dey easy and if encouragement self go help person wen person dey face failure, maybe exam nor click, abi business nor move or relationship crash de major thing wey person fit do na to just encourage person. So we fit tell our friend say make e nor give up, dey try and our parents self fit remind us say um from where you dey come from so nor be now you go relent, try harder you fit see am. So sometimes our brother fit tell us say shebi you sabi dis thing just one more try you go pass, so na all dis things go help person and some pipu go think sey spiritual support maybe you dey pray or you go one Imam place do everything, sha make sure sey you pray to your Baba God e get why. Some pipu go talk say dem want fast or make dem go vigil, if you like go but make sure sey de prayer wey dey within you and your father, your Heavenly father nor end there o and there are sometimes wey de help nor dey come direct from one person but na um all dis connection wey you get go help person, plus your uncle self fit call person say um my friend, my nephew want do something something or my niece want do something something, na all those pipu go help person. So family, friends, everything de are always there for us, de are always ready to help us, if de know say ok dis person na good person, they are ready, dem dey kampe, they ready to help us. So anything person dey face maybe na challenge or anything make person dey reason am, make e nor do anyhow, just pray to Baba God and He go answer your prayer na so e be.